Ny boky tantaran-tsary dia mahafinaritra ny mamaky azy. Maro karazana izy ireny, ny famakiana boky dia mamparani-tsaina na ho an'ny ankizy izany na ho any lehibe dia samy misy ny sahaza ny tsirairay avy.

Tsara ny andro, ny lanitra dia tena manga tokoa. Ny ankizy mandeha mianatra, ny lehibe kosa mandeha miantsena. Ny vehivavy dia manao satroka mihitsy mba hiarovana tarehy raha hivoaka.

Lasopy legioma anaty lovia : misy karaoty, misy ovy sy karazany maro hafa ary zavamaitso, afaka ho hanina miaraka amin'ny mofo izy ity sady matsiro ery izy izany.